Ekifo ekinhaga einho era nga ekifoo kinho kirinhainhe akayu, akayu koona kakeire tikegombesa kagha ku mutindho era nga akayu kanho bakaserekesa amabati.

Omuntu nga agemye ekisasala eky'endhuki, era nga mulimu endhuki. Endhuki dhino dhituyamba okukola omubisi. Omubisi guno tugukozesa nga emmere era gughooma inho, oba ng'eidagala.

Ekighuka, ekighuka kinho nga kiri ku kimuli ekiri mu langi eya kakobe era nga ekighuka kiri mu langi endhirugavu kyabamu nhi langi eya kyenvu.

Ebibindha eby'endhuki biri bibiri ekindhi kiri ku mukono omugoodha ekindhi kiri ku mukono omuliira era nga ghagati agho ghaligho endhuki edhindhi edhiri kusala nga dhiva ku mukono omuliira dhira ku mukono omugoodha.

Ekibira ekyetoloire amaadhi, ekibira kino kiri mu langi ya kiragala era nga kyazibirira. Amaadhi gano gali oti nnhandha era gayamba inho abantu mu kuvuba.

Dhino sigiri, nga sigiri edhindhi dhiri mu langi eya bbululu era nga sigiri dhino nnhingi, badhisibye ghalala era nga badhisibyeku emigugha.